Cora asati uttidi eqqidaysatappe timirte ekkishe bettosona heyssatappeka guye baggara issi kunddida keththayi de'esi ha asati ha keththaba zirettishe de'ossona.

2 atuma asat betishe de'osona. Izetappe sinthe bagara dumma dumma mitha qomotappe issa gidiza pute dokid dicishe Des.

cora asati issipe shiqidi ziriya zitizi hemetizayisati betosona ha asatupeka sinte bagara cora keeththati deiyoge qoncen betes.

Dumma dumma ayfaayfe katta qommota banta sintan wottiza asati beettosona ha ayfaayfetikka leemisoas muuze mango heyssa heyssa malati beettosona

Cora qooday baynna asati issi koaasiya woykko too kowaasiya kaa'iza denbanakko shiiqidi kaassa xeelishe beettosona.

cora asati yaa7a uttiza issi keettan uttizi keehippe puula gitiza bessan haasayishenne banta yiza qofapagalishe beettosona ha asatuppeka issoti issoti banta buuchchan kushe wottidosona

Cora asati qooday doontayssati uttidi beettosona ha asatikka issisan uttidi issoy issaara haasayishenne dumma dumma batan tobishe beettishe de'oosona.

zo7o mayo maay7iza heedzdzu asati haara yaa simmidi sinte baggara ha xeellizi baynta ooso entas odishenne dumma dumma etappe kiiza ba siyanas giigiza asatus odishe beettosona

Dumma dumma ola miishatanne heyssadanka buqurata bantha kushen oyqqizi ha hemethishenne guppishe beettiza cora asati de'oosona ha asati oyqqizayssatikka toora gondale heyssa heyssa malata bantha kushen oyqqidosona

issi cima attuma asi beettishe deees ha attumaykka ba qoodheera duge wgammo asa hara biittappe dummayiza dunguza yeggidi ba kushen ciisha oyqi xeellishe beettees

issi aaho aspalte ogezaara hemettiza galal'o medhay diza kanateera maa'iza issi yelagay ha simmi hemettishe beettees

Goshsha oosan keehippe erettiza cora asati baynta kushezan akaafa heessa danka qanxiza qoncoorazanne dumma goyiza xike xoylle oyqqidi beettosona.

Cora kawo oosanchchati Issippe shiqidi isoy isuwara zoretishshenne hessadankka hasayishshe demos hesatappe issoy ba kushshe micd entas odishshe bettes

Yaa7a utiza cora asati beetishe de7oosona. Ha asatu gidonkka eqqizi kareththa suufe mayizayssatara hasayishenne asa xeelishe beetiya issi atuma asi de7ees.

Bootta maay7o maay7iza cora asati issipe gidi uttidi ha7i wodiya nutopphiya hee mite deiza kawo dooro malata gidiza giste maay7o maay7idi uttidosonna

Daro kawo oosanchati issife shiiqidi yaa'a uttidi yaa'iyo bessay beettishe de'ees hakkifi leezanka dumma dumma asati beettosona.

Cora kawo oosanchati issipe shiiqidi issoy issoyra uttidayssati beettishe de'oosona. ha asatikka baynta oykkiza woraqatan xaafishenne uttizi izappe qoppishe beettosona.

Barqaala xoqu ootthidi haasayanas koyda issi yelaga attumasi beettishe deees ha asikka bar kushen qaala xoqisiza miisha oyqqidi haasayees.

Tophiyan kehipe eretizanne daro kare bitape as nati be'anasi yidi dumma dumma misha imidi tophiyo doqu othizaysa haysa betiza akisume hawulte de'es

Cora guuththa nayti issippe shiiqidi ka'ishe demmos; entakka kasashe diza issi cima ekkiza mishiriya beetawus; ha mishiriyaka nayta kaasiyogan erettidaysa.

Booththa maayo maayiza issi keeththa asati beetishe de7oosona . Ha asatusikka nam7u atuma naytinne issi macca nayiya de7awus. Hagetikka issi atumaagenne maccara yelido heezzu naytura eqidosona.

Cora asati issoy issuwara shiiqidi banta citan citan hemetishe betosona ha asatupekka guye bagara wolqama dhoqu giza derey betishe de'ese

dumma dumma kattasanne heyssa danka ayfaayfe katta qommota bayziyonne shammiyo suuqezi beettishe deees heyssa danka maayotakka bayzizayssi sinthe baggara beettishe deees

Guutta yelaga nayti oyddu gidizayssati beettosuna hayssatuppeka issiniya ba qoodhezan ki xaasi asa naati woykko xie diccikko xi7e xayssanas gidi kase wodiyan asa naati qachiyo xale baqoodhezan qacha wottadus

Nam'u guutha nayta barkiwon idimmida issi cima attumaasi beettishe deees izappe miye baggara nam'u nayta issua ba kushen oyqada issua barmiyen lanqekkiza yelaga maca nayeyakka beettowus.

bootta mayy7o gatti may7iza nam7u yelaga macati beettishe de7oosona ha yelagatikka banta qoodhe issoy issuakko zaalizi huuphe issoy issua bolla borkotidossona

issi wolqama aaho bessan haaththay ichidayssi beettishe deees ha ichida haaththapfe sinte baggara wolqama maatazi woykko qoorothiza maati beettishe deees

dumma dumma cima asati maci asatura attuma asati ubbay shiiqidi kase wodiyan kaththa waati miyakkonne waati ooththiyakko ha'i yelaga tamarsishe beettosona

issi yelaga mishiriya beettashe de7awus izakka topphiya bandira daaniza maay7o maayaza bolla baggara cililo giddon galal7onne garsa gaxan zo7o meray diza maay7o maayada eqqad

Budde naati san'erettiza issi yelaga mishiriya budde naatigaza ka izayssata ha ekkashe beettawus habbasheppe ha ekashe diza yelagiyakka bar issi kushen sayxara oyqqadus.

Issi aaho denba goshsha biittan de7iza wolqama shuchchati beettosona hashshuchatikka qoozan keehippe guutta gidikkonne issi usoppu gidizayssati beettishe de7oosona.

Issi wolqama denba bessan hemettishe dizaa cima asatinne goshshanchati heyssa danka kawu uusanchati issoy issaara gididi baynta ziiriya zittidi hemettishe beettosona.

Amanitiyane sarotethayi nagiya xuffeyi xafetidda tappela matidayisi bettishe deyesi hayisika tophphesi diza sarotethane duma duma besani sarotetha nagisanasi gi xafetidesi

Issi cimi ekkiza aththumaagee ba qaalaa xoqqu ooththi haasa7anaassi ba sinththan woththizo miishshaa xeellidi iza haasayishenne heyssappe be sinththaa yiillothishe beeththees.

Wonqishete Giza bittappe kalporniya gizaysa gakanashin ortotokise amano kalethiza issi phaphase woykon huphe qesey ha misilen betishe de'es

nam7u tammu woontay attis gida duufe xaafettiza tapelazin deiza issi cima mishiriya xibabe maa7izayssara bettiyara de7awus

cora asati issife gidizi beettishe de7oosona heyssatikka baynta bessan bessan uttidi izatappe sinte baggara uttiza asatuppe eratetha woykko tamarishe beettosona

alamiyan erettiza isportiyappe issua gidiza toha kuwaasiya kaasanchati arsalane giza booththa maay7o maa7izayssati beettishe de7oosona

Hargen oyqetonta mala koyrotidi naagettanas gidi xale woykko maca naayo issino caddishe beettiza issi attuma aakimezi beettees.

ba haasayiza qaalay ubba asa sisiyettana mala sintan qaala xoqu ooththiza miisha wottaza haasayashe de7iza issi yelaga maca mishiriya beettowus

Cora asati issipe gidizi hemetizinne hayssakko ha shiiqi eqqidayssati beettosona ha asatuppeka bantha ayfezan maxaxara wottiza cora asati de'oosona.

Nam'u asati betishe de'osona izatuppe issoy huuphe keehippe bo'atizo c'imi ekkiza attuma asa gidikkonne hanko suufe maayiza ba ayfen maxaxara wottizayssikka de'es

wolqama katamazi beettishe deees ha katamaza giddonka issi issi mithatinne heessa danka maatati beettishe de7oosona izata giddonka koronte mithati eqqidayssati beettoosona

issi issi puula hanutan keesettiza keeththati beettosona ha keeththatuppeka bolla baggara korinte shufoy bizayssi beettishe de7ees

koronte poo'uwa issisappe harasa efanassenne dumma qasse wolqa aaga maaran qoxa xarettanas maaddiya issi mashine daanizayssi beettes

heedzdzu maca satora issi attuma gaara uttidosona ha attuma geekka tukke uyishe beettees izappe sinte baggan diza heedzdzu maca geti banta waraqata oyqqiday sara uttidosona

ba hayttan alalu7a aaththaza huphiya qachonta duge yettada bootta kanatera maay7iza issi yelaga macanayea beettashe de7awus

Cora asati ziriya zittidi banta maara maaran eqqidosona hayssatikka banta kushen dumma dumma miisha oyqqidi ha xeelidi de'oosona.

sarotetha katta keethta yaagetiza xuufe xaafettiza dumma dumma katta siileti deiza issi tapelay beettishe dee'es ha taapelan woykko wuraqatezan diza kattati he keetan de'oosona

baqaala xoqu ooththizi haasayanas koyiza issi yelaga attuma asi baqaala xoqisiza miisha ushacha kushen oyqqizi ha xeelidi haasayishe beettees

dugeha wuloha toophphiya dere asa ayso kilile faynanse woykko miisha limate biiro giza xuufe xaafettiza issi taappelay beettes

Guutha nayti kawo oosanchatuppe issua gidiza sarotetha naagisiza polise sarota maraata bessishe beettosona. Hayssatikka bantta huphezanka dumma polise maara woga naagisizayssa malata beettoosona

toopphiyan dumma dumma bessan eetiza tamata toyssanas gi anjettiza asati beettosona ha asatikka asa naatus zaro go7a immiza bata tamay qohiza gishas hatamay asa wolqappe bolla gidiza saatiyan yezi toyssiza asata

Dumma dumma mayuwa maay'iza woykko banta boncho qoopheza woththiza kawo woosanchatoppe issua gidiza cora polisedi beettosuna

karetha may7o gatti maay7iza cora asati yaa7a yaa7iza bessan uttidi ha xeellishe beettosona ha asatuppeka corati woraqata oyqqidi yaa7a yaa7izayssa xaafanas giigidosona

Kootte mayizi uttidiza issi attumage beetishe de7ees. Izappe guyye bagara xoqan tophphiya bandiray beetikonne bitanezi ba som7o xummisidi utidees.

Issi aho woy deniba besan woyiko shucha qoxizi ashawazara asfalite kesi othizo oge eqiza kameyne duma izape yabagara betiza kethay ketha woyiko poqezi de'es

Issi wolkama katamay beettishe dees.ha katamankka dhokku Giza phokke keeththi de'ikkonne izzappe miye baggara guththa guththa keeththatikka beetosonna.

Issi pula hanota kexetido ketha gidon cora asati uttidaysatinne hesadanka eqidaysati hasayizaysati betishe de'osona

Karetha kanateera mayiza issi attumagey bar hu'en karetha qoobe wothizi haa xeelishe beetes ha asika tamarsishe de'iyogey beetizayssa.

Issi aho asfalte ogezi betes ogexape sintha bagara wolqama kehazi de'ishe izape sintha bagara qase maatati betosona

Issi puula hanothan ooseththiza shuchcha keeththay beeththishe de7ees; ha keeththazikka dumma dumma sinthaaranne guyyeera heessadankka heregan keexeththizayssi qonccen beeththees.

keehippe lo7izayssi eqqisi beettees ha keettazikka dumma dumma pengeti hergan oosettizayssatanne dumma qasse pude xoqu gi keexettizayssa

shuchchappe oosettiza issi keeththan deiza cora miishay beettees hamishappekka dumma dumma miishati bayzattizayssatinne shamettizayssati garsa sa7an beettishe de7oosona

biitta goyizi iza garsappe pulto ketiza woykko haatta kessiza kaame beettishe deees ha kaamezikka goy goyizi biitta gaxi olizayssati beettosona

issi puula gidiza keettan cora asati uttidayssati beettosona ha asatikka kawo oosanchati banta oosoa ba zoretishenne heessa danka bantasi zore immiza asappe siyishe demmoos

wolqama katamazi xeelliyode lo7izayssi beettishe deees izappe miye baggara issi issi ogetinne heessa danka mitati worattizi beettizayssati de7oosona

tohowa kuwaasiya ka7iyo hiillan erettiza wogga natuppe tamariza guutha nayti beettosonna ha naytikka nam7u cita gidizi ka7anas gi koyro giigettishe demmoos

aaho denbabossan de7iza issi aspalte beettees aaspalte ogezara bululiza kaamekka meray karetha gididayssi beeththashe de7awus

Kareta sufe maay'iza cora attuma asatinne iza taara eqqiza issi yelaga maca mishiriya beetthashe de'oos ha asati ha simmi eqqidi issoy issoara zoretishenne haasiyishe demmoos.

Cora asati beettishe de'oosona ha asatuppeka heedzdzu attuma getinne issi macara beettashe de'owus hayssati sintawuki eqqidi ha xeellosona.

Wolqama woray beethtishe deees ha woranka dumma dumma mitha qommotinne heyssa danka xoqo gizi kuwas maaddiza mithati beettosona.

Asa bola paytetha nagisiyo osuwan anjetiza kawo osanchati betosona izatika ayfe sakiza issi bitaneza ha xoqu gada tana xela gizi xale gorpishe detes.

Cora asati beetishe de'osona ha asatuppeka sakeyidi ba tohozanne ba kushezan bootha paxana daaniza miishata xaaxisida asinne hessadanke iza oychishe diza asi beetosona.

Issi guuththa na'ay ba sahettiza harggeppe maaretanaas hospitalen ichchidi sahetishe beettes. Ha na'azikka uttidi ha'i haa xeellishe de'ees.

Banta citan citan uttidi issoy issora haasayishenne banta oyqida silkeza xeellishe daro asati beettosona heyssatappeka daroti uttikkonne issoti issoti eqqidosona.

issi biitta goyiza kaamezi betiishshe de'ees ha kaamezikka biittappe daro wode haatta kessanassinne dumma heyssazan biitta kaasha naassi go'ettiza kaame

Issi dumma dumma mitati wolqamizi worattizi deiza bessan keehipe kuway deiza sohon eqqiza cora asatinne heyssa danka sinte baggara cimi ekkiza keettay beette

Heedzdzu gidiza asati beettishe de'osona izatappe issi cima ekkiza mifiriya barkiwon naa haphada ha xeellashe beettawus

issi anqasha caanniza kaame bar guye baggara ha7i alga caannizi woykko hiittha caannizi bishe beettees ha kaamezan hiittha oyddu asati pude kessishe de7oosona

Oytamu pultoa hospitale giza tuufe xaafettizayssi beettishe deees ha hospitale tuufe woykko ta pelazikka ha hospitale arbamincen deizayssa bessees.

Issi payatetha naagisiza woykko hospitale giza keeththan ichizi saketife diza asati beettosona ha asatikka ichiza bessan dumma dumma asati qoodan corizi de'oosona

issi wolqama payateta naagisiyo woykko hospitale ooso keettan xale shammana sigi eqqiza heedzdzu attuma asati beettishe de7oosona

Nu gamo asay ola birshshanas gidi go'ettiyo maththa oyqiza daro cima asatti betishe de'ossona. Hayssatikka booththa naxxala mayidi banta kuushshen maththa qachchi qachchi oykiddisoona.

Issi maara oyqqidi eqqiza asatti betishe de'ossona. Ha asattikka ba kushshiya baqishe betiyoge ossinne minan betizayssa.

Dumma dumma asa naatu oosuwa ellelisanasinne hesaadanka asa naatusi dumma go'a imiiza maashineti beetishe de'osonna.

Issi puula bessay bettishe de'es ha bessazanka maatay mokkizayssa ciggidi maata moretonta malla asa nayti ayfes xellanawu loiza hanotan gigissizayssi bettishe de'es.

Pulla hanoththan qoxxethizi oothetiza asspalthe oggezi dees. Ha oggezara sinthe baggakko shiqidi xelyodde wolqqamma woryyi bethishe dees.

Coora asati issippe shiqidi hamutishe demos izetappe guye baggara oge korontey beettes ha oge koronttepekka garsa bagara hamutiza kammey des

Shucha qodhizi bitara oytizo issi kobilisto giza ogera betiza tapeli de'es ha tapelape sinte bagaraka kethati betosona.

Ha'i kexetishe diza issi wolqamane al'o gidida gitta gidiza woykon poqey betishe de'es izzappe sintha bagara gitta mithay

Shuchchappe oosettiza kase keeththe woykko gatta keeththa hanizayssi beettashe de7awus. Ha gatta keeththa hanizayssarippe sinthe baggara cora asati izo xeellishe beettosona.

Issi aaho dembbati ekkiza biittay bettees ha dembbati ekkiza biittan dumma dumma shuchchatinne hessadanka melishe diza maatati beetosona izappe giddora guuththa looso ogezikka efees.

issi wolqama katamay beettishe de7ees hakatama giddonka dumma dumma kaame misatiz hayssati banta oosozan oosozan simeretishe demmoos hayssatuppekka dumma maatatinne mitati beettoos

Puula hanotan shuchchan kexetiza gaththa keeththa daniza issi keeththtiya betashe de'awus. Ha gaththa keeththetiyoka xelishe betiza c'ora asati I'i sinthan eqidosona.

dumma dumma kawo oosanchatinne heyssadanka macasati attuma asatara guutha nayta cima asatura ubbay shiiqidi issisan beettishe de'oosona

issi wolqama katamazi beettishe de'ees ha katamazanka keexettiza dumma dumma meray diza keeththati beettishenne izaappe dugge baggara mithasikka beettoosona

Bootta saasozan kumi kumizi yiiceti yiicethizi birsheti boonta kathati woykko dumma dumma uyizanne miza miishati heyssa dankada rubati beettishe de'oosona

dumma dumma gaammo asa hara biittappe dummayiza qophetanne heyssa danka kooteta dunguza maay7ota ubba maayiza asati issife shiiqidi beettosona

issi puula hanotan keexettiza lo7o keeththappe sinthe baggara kuwan eqqiza kaame beettishe de7ees ha keeththa kuwan eqqiza kaameekka so kaame geetettes

shuchcha qoxizi biitara oyttizo issi puula hanotan oosettiza oge deees ha ogezappeka miiye baggara maatay mokkizayssi beettees

Topphiya bayndira siile deiza issi taapelay beettees ha taapelappe garsa baggara booththa mayo maay7iza cora asati eqqidayssati beettosna.

cora asati issoy issora shiiqih shiiqeti eqqidi banta oyqiza silkeza caddishe de7oosona hayssatikka silke xeellishenne izatappe dumma dumma maca naytinne izadan attumati issife de7oosona

C'ora yelaga nayti isoy isuwara zatetizi hemetishe betosona haysatikka qomo katha sintanppe woyko ketha kareppe kiyidi dugeta hemetishe de'osona.

Mithappe shukidi kessida xawulappe osetidda duma saxinne malatidayisi betishe deyesi, hyissa bollakka wogga ahho maxafeyi bettesi.

karetta may7o maay7iza issi attu aasi garsa baggara suufeza daanizayssa maay7izi ha simmi uttides izikka uttiza oyde barka hemettiza woykko guye sinti simmanas dandayizayssa

nam'u asati eqqidayssati beettishe de'oosona izatappe issoy barkushe ushacha pude dentizi issi haddirsa kushezan qaala xoqesiza miisha oyqqides

issi maca mishiriya beettashe de7oos ha maca mishiriya eqqizayssarippe guye baggara toopphiya bandiray beettishe deees

Issi attu m aasi uttidi beettees ha asikka bootta kooteza maa'idi ha xeelli uttides izikka ba sintha xumesizi keehippe yillotiza asa daani ekkees.

Cora kawo oosanchati issi mala maay'o maay'izi issoy issuyara bantha kushe oyqeti xokku ooththi denthizi ha xeellishe beettosona.

Issi kareta suufe mayiza yelaga attumay uttidayssi beettishe dees. Ha attumaykka ba sinta keehi poo'isonta de'ishe ba ayfen maxaxara wottidees.

Saroteta naagisiza xaace yara gitiza polise macazi beethtashe de7owos izappe sinthe baggara issi attu maasi eqqizi ha xeellishe de7ees.

Duma duma kame qomoti thopian de'osona haysatupeka lemisos ita mishata woyko anqashata c'anizi Isisape hara sa efishe diza kameti betosona.

Issi kamey betishedees ha kameza bollaka eqida issi attuma asy mithatane hesadanka duma duma ketha kexanaw Mitha chanishe betes

Dumma dumma anqashata caani yogan erettiza issi zo7o kaame beethtishe de7es ha kameka ha7ikka anqasha caananas guye bagga gonge dooyidi eqqides.

Ogiyaa mathan eqqiza cimi ekkiza moodheththiza kaamee de7ees; ha kaameppe miyye baggaara wolqqaama woraynne xoqqu giza miththathi beeththishe de7oosona.

Iita miishata woykko olettizayssata caani caanizi issisappe harasaa efiza kaame meray boolta gididayssi beettishe dees.

Keeththa woykko biitta pitthana simaadiya peexa gizayssa oyqqiza daro asati beettosona haasatikka oyqqiza peexazi mitha peexa gidonta ixikkoka ha'i woziyan yida peexa.

shuchcha qoxizi biithara oytiza issi ogeera hemettishe diza iitaba woykko anqasha caaniza kaame beettishe de7es ha kaamezanka caanishe diza nam7u gidiza asati sa7appe pude immishe beettoson

Inte bankeza payida digital matawaqara gaththite giza xufey ha"i beettishshe de"es izappekka bolla baggara tophphiya zali"e bankke giza xufey de"es

Dumma dumma xafetes gidayisi hai betes heisatappeka engilzeton afaraton tigreton amaraton oromoton sidamatoninne sumaleton xafetanasi dandayetes giza tapelazi betes.

Payidda mattoqaza ussuppun santten inttes gathana danda'osi yagiza tappelan xaffetiza xuffe dizzayisi betishe de'es.

Payda giza matawuqe woykko oonatetha erisiza woraqata dumma dumma qaalan xaafana danda7oos giza xuufe xaafettiza taapeli beettishe de7ees.

ba oonatetta eresiza matooqe gizayssa woykko payda gi sunta xeygizayssa yo polo birshetanne as bessiya oda odana giya xuufe xaafettiza ta peli beettishe de'es

Tophiyan doretanas gid shiqiza cora paritet betosona, izetappe isuwa gidiza ha' wodiyan hemishe betiza nu bita kawuwa dokiteriya abiy potoyka betishe de'es.

Oyddu gidiza asat betishe de'osona, izetappe hezdat issi cugan gidid bantas hasa'ashe issoy isara zoretishe dosona , issi atumagey ha bagan barka eqides.

Tophphiya saroteththa nagisiza polise wonta yagetiza tapeli xaafetizayis betishe deesi haaththa penape eqidi haasiza issi atumagey deesi

Cora asati issippe uttidi ya'a ya'ishe beettosona. Ha asatikka banta dumma dumma oosora shiiqidayssa gidikkonne izetappe maccayssati attumayssatikka ubbay walahan uttidosona.

Horphilezi beettishe de7ees izappe garssa baggara hemettiza cora asatinne dotoriya abi ahamedanti heyssadanka dumma dumma kawo oosanchati beettoosoa.

nam7u asati beettishe de7oosona izatikka suufe maayizi woykko karethe ekkiza suufe maay7izi entappe issoy ba ayfezan maxaxara wottizi ba nam7u kushe gatti oyqqites

nam7u asati beettishe de7osona izatuppeka issoy attuma ga gidikkonne izi boottha maayo ha zaari micidi nam7u kushen oyqqi bessishe deees

Cora asati guutha naytura ubbay shiiqidi bulacha oge kessidi hemettishe beettosona hayssatikka nam7u tohon hemettiza motorezanne heyssa danka tohan hemettiza asati de7oosona

haattan ha pintappe he pinta pinnanas maaddiya wolwolo giza miishan bishe diza nam''u cita asay beettes. ha nam''u cita asaykka issife gidizi haasayishenne miicishe beettosona.

Gaammo asa hara biittappe dummayiza woga maayoa maayiza cora asati uttizayssati beettishe de'oosona ha asatuppeka sinthe baggara issi bootta maay'o maayiza macaranne attu mage eqqidosona

cora asati issoy issoara zatettidi ha hemetishe beettosona ha asatuppe guye baggara dumma dumma kaameti nne heyssa danka cora mitati beettishe de7oosona

toopphiya bandiray guye baggara deishe izappe sinthe baggara cori ekkiza suupe maay7izanne dumma issi maca mishiriya bettashe de7oos

Banta kushe shiishi eqqidi azzano meran shiiqiza asati beettosona ha asatuppeka dumma dumma meraynne qottay dizaa asati beettosona.

Hasayzabay ubba asas siyetana mala qala dhoqu othidi sisizza misha bar ushachan kushen oyqaza haxela hasayashe betizza issi yalaga maca nayiya deyaws

Issi attu maagenne nam'u maca geti sinthe baggi kiidi issoy issoara nababishenne xeellishe beettosona ha asatuppe guye baggaranne miye baggara hara asatikka de'oosona.

toophiya bandira kessishe de'iza issi addisaba polisezi beettishe de'ees ha polisezikka bandira kessishe sinthe baggara bootta maay7o maa7iza daro yelagati eqqidi beettosonna

Toopphiyappe kare biitta baanas maaddiza paasporte gizayssa ekkanassinne iza xaafethanas yiza cora asati beettishe de'oosona

issi hee dzdzu gidiza asati ogeyra hemettishe beettosona ha asati nam7u baggara uttiyo oyde de7ikkonne ha oydeppe gidzdzora ha ehiza oge masatiza bessara ha hemitosona

Issi shuuchchay woykko keththay deizza bessan uttidi nagishe diiza saaroteththa nagiza polise gizayssii bettes hayssikka ba kushezan ba banjja oyqidi xellishenne de'es

Haa simmi eqqiza cora kawo oosanchati beetosona; heyssatuppe oyddati polise gidishin issi booththa mayo mayizayssi entta giddon beetees.

nam'u polisezappe gidon eqiza maxaxara ba huphezan wothiza issi yelaga attuama na'ay qami ekkizaysi betishe de'es

huphey bo7ati ekkiza ba qaala xoqu ooththizi haasayanas maaddiza miisha oyqqizi haasayishe diza issi attumas beethtishe deees

kawo oosanchatuppe issua gidiza sarotetha naagissanas sinta xeeran paydetiya polise gizayssi beettishe udeees

bootta xilaza xoqu ooththi oyqizi agarsan hemettiza daro asati beettishe de7osuna ha asatuppeka gaxaara gaxaara poliseti hemettosona

Mechal isporte kileebe oykko toha kowaasiya ka7iza kilebe yaagetiza taapelazan deizayssi beettishe de7ees hayssika tophiya bandirazi iza bolla beettes.

Kawo oosanchatuppe issua gidiza polise geetettizayssi beettishe deees ha polisezikka barxaabizo woraqatappe aazakko nababishe deees.

toopphiya sarotetha naagisiza kawo oosanchatoppe issua gidiza polisezi beettosona ha polisezikka qoodan keehippe coridi baynta oyqiza kodezan zempi eqqi ha xeellosona

Nu gammo asa hara biittappe dummayiza issi wogay de'es ha wogaykka aaze giikko ola woykko oosha maata oyqidi birshiyo hanotan erettizayssi ha'ikka beettishe de'es

Heedzdzu attuma yelagati beettishe de7osona izatappe nam7ati sarotetha naagisiza polise gidosona issoy coo asi uttidi beettes.

Ba ayfen maxaxara wothiza huphey bo'atizo issi ord ekiza gooba asy betishe de'es, izappe guye bagara wolqama woray betes .

Duma duma kawo osanchatinne hesadanka tophiya huphe ayiso ayisiya dokteriya abiyi ahimede ha,I betishe de, osona hayisatika issippe gididi hasayishenne mici,she de, osona

Dumma dumma kaththathi thoophphiyan mokkoosona;heyssathuppekka gisththee,banggay heyssa heyssa malathi de7ishin ha7i ha saathiyan kaththaa cakkishe beeththiza asathi de7oosona.

Nam'u asata potoy betishe de'es hesatuppeka issina maca gidikone issoy izzippe guyera dizaysi attumaga qope wothidi dhoqu gidi betishe de'es

Cora kawo oosanchati issoy issuara ziriya zittizi hemettishe de'oosona ha asatuppe guye baggara dumma dumma kaametinne heyssadanka dumma mithati beettosona.

Cora asati uttidayssati beettishe de7oosona. Ha asatikka bantta uttida bessan bessan haaththa oyqqizi hayllande banta toho giddon wottizi haa xeelishe de7oosona.

Corra ciima assati issippe shiiqidi kawo ooththanchchatura ubay zoretiid guththa naytta bantta siinththan utiisidi henttappe haasiya siiyishshe bettossona

Topphiya bandiray guye baggara deiyo issi mishiriya beettashe de7oos ha mishiriyakka barhuphiya qachonta yeddada iza bappe sinte baggara wottizayssi ba qaala xoqu ooththiza miisha.

Nam'u attuma asati beettosona ha nam'u attuma asatuppe issi attuma gaase tohoy gulbatappe qanxeti doyssa gidishin izi ba ayfen maxaxara woththizi haasayishe deees.

issi gooba woykko ordi ekkiza kawo oosanchi ha simmidi uttidayssi beettees ha asappe guye baggara toopphiya bandiray beettizayssi deees

Cora asati issoy issuwara shiiqetizi ha hemettishe beettosona ha asatuppeka zaro nam'u gidiza maca asati banta huphen kushe wottizi yeekkiiza deizayssasi beettosona.

Ba qaala toqu wottidi haasayana s koyza issi attumasi tugeha dere asa erisiza gatta keeththay siyile beettiza qaala toqisiza miisha ba sintan wottidi haasayishe deees

cora asati ha simmi eqqidosona hayssatuppeka bolla baggara gede xeelli wode dumma dumma goshshancha asatinne heessa danka yelaga cima asatura ubbay shiiqidi dizayssati beettosona

barhaasiyiza qaala xoqu ooththizi woykko ubba asas isiyetthana mala sinthen baaggan qaala xoqisiza miisha wottizi haasiyishe beettiya issi suufe maay7iza yelagay beettishe deees

Nutopphiya huuphe kawoy dotoriya aabi aha mezi uttidi beettees izikka uttidi haasiya woykko oda haasayishe barkushe smicidi woykko biradhe malatishe deees.

dumma dumma kaameti tooopphiyan de7oosona hayssatuppe issua gidiza biitha goyiza kaameye beettishe deees ha kaameza matanka goyettiza bessan eqqiza oyddu gidiza attuma geti de7oosona

Nu topphiya huphe kawo gidiza dotoriya aawi aha medi ba qaala xoqu ootti haasayanas maaddiza miisha sintan wottidi haasayishenne iza ha xeellishe beettees.

Issi yelagay bootta maay'o maay'izayssara eqqidi beettees ha bootta maay'o maayiza yelagappe guye baggara wolqama hanotan qoorotiza maatinne mitati beettosona.

Kareta maay7o maayiza cora asati uttidi beettosona heyssatuppeka nam7ati attu maageti banta kushen woraqata oyqqizi xaabishe beettosona issi macaranne issi attu maage uttidi enta xeellishe de7oosona

Tophiya telekome ooso sohon ooththiza asati beetosona. Ha asatola banta kompoterezan kompoterezan cadishe de'osona

Heera asata nam'u bessan woyko nam'u citan uttisada baasi issi oyden uttada tamarsashe diza issi payatetha naagisiza issi mishiriga beetashe de'awuus.

Dumma dumma ayfaayfe katta qommotinne heyssa danka unkotizayssati beettishe de7osona hayssatuppeka leemisoas dunoy mitaboyenne heyssada shukaareti beettishe de7osona.

balbala laatamanne nam7anto wontan nam7u shaanne tammanne laapu maarotetha laytan maqidooniya yaagettiza duufe xaafettiza taabelazi beettishe de7ees

Babbessan bessan uttiza woykko cugan cugan uttiza yelaga woykku guutta nayti issi kifilen tamarishe de7osona hayssatappeka guye baggara ekkida issi astamarezi beettowos.

asa naati issisappe hara saa baanas maaddiza dumma dumma go7as peiya kaameti beettishe de7oosona ha kaameta sinthanka eqqizi naagishe diza daro woykko dalga asati beettishe de7oosona

Nam'u asati beettishe de'osona ha asatikka asa naatusi koshshizayssa kuntiza kawo oosanchata geetettosona izatuppe issoy ba oyqqiza woraqatazan xaafishe beettes.

issi kaamezi beettees ha kaameza bollanka guyera gongen caanettizi biza boorati de7oosona hayssata matanka eqqiza issi attuma yela gay beettes

Dumma dumma miththa qommottine hessadanka maatati beetosonn izat guddon eqqidi baanta namm'u kushiyan dhooqu oothidi banthana ha zaari eqqida oyddu yeelagatika beetossona

Issi aho demba bittan cora asati eqidaysati betosona haysatuppeka botha mayo woykon kanetera mayiza oydu gidiza asati ha simi eqidosona

Cora asati issisape harasa baanas woykko haaththa bolla asa naati hemetanasi go'iza wolwolozan uttidi pinnishe beetosona hessatappeka issi yelagay ba ayfen maxaxara woththi ha xeellishe beettees.

Issi yelaga naya betashe de'awus izzippe guye bagara duma duma mithati worayidi de'izaysatine hedanka cililizaysati betishe de'osona

wora medoosatuppe issua gidizanne heyssa danka daro wode haattan de7iyogan erettiza haylasho geetettiza do7a bar kushen oyqqiza issi yelagay beettes

issi misilen ha simmi eqqiza bootta kanatera aathtiza issi attumage beettees ha attumappe guye baggara xoqa bessappe duge wodhdhiza sossoro haaththi beettishe deees

wolqama wooray biitta kammizayssi beettishe deees haworaykka deriya huuphiyan biitta kammizi izaappe bolla baggara biza koronthe shupo bochchana mati des

cora asate issi denba biittan woykko maatay meliza bessara he mettishe de'oosona ha asatikka entatuppe issoti issoti banta kushen dawutaraza oyqqidosona

wolqama shuchcha sunthay zaalla geetettizayssi beettishe deees ha zaalla bollakka dumma dumma maata qommote mokkizayssati beettishe de7oosona

issi wolqama woray beettishe deees ha wora giddonka dumma dumma maatatinne mitati heyssa daanka xoqa bessappe duge wodhdhiza haattay beettishe deees

nam'u yelaga maca nayti beettosonna izatappe issiniya bar huphen bootta qopphe wottadus heyssatuppeka issinna bar kushe nam'u biraddhe ha zaara bessash de'awus

wolqama mithay beettishe deees ha mita kuwanka biitta kammi wottida qoorotiza maatazi beettishe deees ha maatazappeka dumma bassan qasse kowappe kareera ka cora maata qommoti beettosona

Bootta myomaayizi issi wolqama haaththay bollappe goggidi wodhdhiza sosorotiza sohon eqqiza yeeta miisha oyqqidi yexishe diza cora yelagati beettishe de'oosona.

toopphiya sarotetha woykko dere sarotetha naagisiza cora kawo poliseti issife shiiqidi banta dumma dumma ooso bollan beettishe de7oosona ha asatikka issife zoretosona

Issi biron oosettishe diza ogeyera hemettiza cora asati beettosona. Ha asatuppeka bolla baggaranne sintha baggara wolqama mithay doodida izay issi beettes.

Payidda mattoqqaza xaffiza Nam'u asati deoosona izeta sinththan uttidi xaffetana yiddageti issi attumageyi bettishe de'es.

Cora asati bretishe de7oosona.hayssatuppekka issi maccaara guyye baggara ba qoodhezan ortodokise ammano bessiza madqale qachida kirey beettishe de7ees.

Ba oonatetha erisiza fayda giza matoqeza xaafetanas yiza cora asati eqidaysatinne uttidayssati beettishe de'osona

Issi atumayi eqidi baa xaafetanasi koyizaba maccayisayisi odidi xaafishshe betesi namu maccati hayisadani oyichchi xaafosona

Ba onateththa erissiza matawaqa gizayssa woyikko payida kesanassi daro asay shiqidi xafetanaw eqidayisati betishshe de'osona

Cora asati issippe shiqidi banta citan citan woyko banta maran maran eqidaysati betishe de'osona izetappe sintha bagan diza issi attuma asi beetes

Tophiya oonatetha woyko deren de'izaysa erisana gi banta sunrha immanasi yiza cora asati betishe de'oaona izeta sunthaka xaafishe de'iza issi atuma asinne maca yelagiya betawus

cora asati issipe shiiqidi bar7oonatetha erisiza payda matoqeza ekkanassinne izan xaafethanas gidi yidayssati beettosona

Dumma dumma c'ora asati yelagati c'ima asatura ubbay shiiqidi bar'oonatetha erisiza payda mathooqe kessanassi mazgabettanas woykko xaafettanas shiiqidayssati beettosona.

cora asati uttidayssati beettishe de7oosona ha asatikka banta oonatetha erisiza matooqe gizayssa woykko payda gizayssa xaafethana siyidi beettosona

cora asati issisa shiiqidi ba oonatetha erisiza payda matooqen xaafethanas giigi uttidosona ha asatikka banta citan citan beettos

Oonatetha erisiya woykko payda matoqe gizayssa ekkanas banta salpezan salpezan eqqiza asati beettishe de'oosona izata sunthaka xaafishe diza issi attumaynne hara oosanchati beettosona.

toophiya oonateta erisiza matooqeza kessanaas cora asati bantasohoppe sohoppe yidi issoy issara yaran yaran doykoci tancitan eqqidayssati beettishe de7oosona

Dumma dumma asati uttidayssati beettishe de7oosona ha asatuppeka issoy sinte baggara eqqidayssi ba sunta immidi woykko odidi xaafisanas koyia

payda matoqeza kessana sigada barkushe nam7a oykqo wogga biraddhe nam7ata maashineza bolla wotthaza eqqiza yelaga naya beettashe de7owus

Cora asati issoy issuwara banta sit gizi eqqiza yafaran eqqidi beettosona ha asatikka banta maara maara naagidi issoy issuappe sinta guye maaran eqqidosona.

cora maca asatinne heessadanka attumati yelaga tuura maca cimatuura ubbay shiiqidi issife ba oonatetta erisiza matoqeza keessanas banta bessan bessan eqqidosona

Issoy issuwara warettanas gidi bantta kushe giigisida cora asati beettosona. ha cora asatikka wareta timirtiya tamaaridi woykko luxi giigizayssata.

Wolayta dicharanne hawassa katamara tohuwa kuwasse ka'ishshen bettosona ha na'mu c'itati tohuwa kuwassiya ka'iyogge wolqqama aho demba bessana.

Issi attuma asi ba qaala xoqqu ootti haasayissiza miishshi ba duunakko shiishi ba oshachcha kushezan oyqqidi haasyishe demmos. Izara guyye baggara cora asati de'osona.

Toho kuwasiya kassan erettiza cora yelaga nayti issoy issuwara shiiqidii kaasa doommanashen beettishe de'oosona izetappe sinththa baggan dizayssati hokkidesonna

Toho kuwaase kaa'iza cora asati beettosona hayssatuppeka dumma issi citayi banta gelsiza goole ufayssan kumizi keehippe issoy issuada qoomettizi guppishenne miicishe demmoos.

topphiyan daro wode erettiza toha kuwase isportetappe issua gidees heyssa xalla gidenna alamen erettizayssa ha7i kaa7ishe beettizayssati de7oosona

toophiya galal7o medha maa7iza cora asati beettosonna heyssatikka banta sinthe baggara woykko tira bolla toophiyan yaagetizayssa xuufe diza may7o mayizi ha himettish beettosona

Tohuwa kowaasiya kaasancha nayti issipe gidizi ha xeellishe beettosona hanaytikka kaasa doommana shin issoy issoyara koyro kaasa doommanawu giigiziyo sarota woga polishe beettosona.

Ba qaala xoqu woottada haasayanas koyiza issi mishiriya qaala xoqisiza miisha barhaddirsa kushen oyqada bar issi kusheza tiran wotthaza haasayashe beethtawu.

cora yeethannne dursan erettiza yelaga nayti beettishe de7oosona ha naytikka maara oyqqidi issoy issoara cugan cugan dzuurana yaagidi koyro nam7ati kiidi durishe beettosona

toha kowaasiya ka7ishe dizaa nam7u citati beettosona hayssatuppeka wolayta dichchaynne issi citay beettishe diikkonne wolayta dichchati goole gelisanas efishe beettosona

Issi attuma yelagay ha simmi uttizi ba silke xeellishe beettees ha attuma yelagaykka ba sintha poo7isizi ufayssan kumi miicishe dees.

issi issi xuufeta komputerezappe haraban xompizi bessiza ha7i woziyan yiiza issi mashinezi beethtees hayssaska sunthay projektere geetett xeeygettes

issi gita gidiza maxaafazi woykko meray karetha gidizoyssi beettishe deees ha maxaafa nababikko dumma dumma eranne oge bessees

Hametanas dada'ena issi cima ekiza mishireya utidi lagiza motore masatizaysan hemetashe woyko issape harasa bashe betawus

Issi lo'o hanotan oosetiza asipalite ogezara koliqiza anikasha chaniza kaame beatishe deasi ha merayika zoo gidiza woga kaame duugeta yiiza beasay puula hanotani oosetizaga.

Toopphiyan dumma dumma kaame qommoti deoosona heyssatuppe issi issibata caananas gidi addussa guye bagga gonge deiza kaame ha'i beetishe de'ees.

Issi wolqama demba bessan ichida haattay deees, ha hattappe gaxanka mithatinne dumma maatati qoorotizayssati beettishe de7oosona.

Biitta goyiza kaame beettishe deees ha kaamezikka biitta goyizi woykko oge kessanasi dumma dumma shuchcha mitta heyssa danka aazassikka yayyonta kaame geetettes.

toopphiyan daro asay issisappe hara saa baanas go7ettiyoy aazey giikko kaameyana ha kaamezanka go7ettizi issisappe hara saa biide deiza daro asati beettishe de7oosona

Qoodhe keehippe addussa gidiza asa naati maattas go7etiyonne dumma caanas go7iza gaamela giza medoosay beettishe deees

Cora asati issoy issoyara shiiqidi sugettishenne ha xeellishe beettosona ha asatikka dummama dumma maayonne hessa danka bayntana dummayi zabata maay'izi ha xeellosona

Issi wolqama katamazi beettishe deees ha katamazanka dumma dumma kaameti de'izayssi qonce heyssappeka issi issi bessan deiza asati shammidayssatinne bayzi hayssati heyssa danka he metti hayssati beettosonna.

toopphiyappe hara sa efiza horopphille bettishe deees ha horopphillezikka paallishe demmoos izi issisappe hara saa asa naati baanassinne dumma elelon ubba tiransporte qommotappe darizayssa gidees

Issi yelaga attuma naay nam'u to ha motoren uttizi ha xeellishe beettees izaappe miye baggara kaamee beettishe deees.

dumma dumma kaameti toophphiyan ze7oosona hayssatoppe issoa gidiza daro bata bar guye bagga gongen caanizi efanas dandayiza ayssuse giza kaame as palte ogeera he mettishe demmoos

nam7u kaameti beettishe de7oosona izatikka asa naata issisappe harasa efiza caana kaame geetetti xeeygettizayssata heyssatikka sintha baggaranne guye baggara xompe dizayssata

wolqama woray beettishe de'ees ha worappe sinthe baggara ehiza ogeen gamma mehetuppe issua gidiza hariyan caanizi katha ehiza asati beettosona

Issi pulla hanotani kexetidda nami'anitho ginibeyi betishe dessi ha ginibetappe sinithe baggara pulla hahanotan ciretida mttati deyosona

Cora asati beettishe de7oosona. Ha asatukka sintte baggaara banttappe issi puula keetta sintan eqqidi guyye baggara qasse issi mela maatay buura gidiza bessan matan eqqidosona.

Cora issi mala maayo maayiza maca asathinne aththuma asathi yelagathi beeththishe de7oosona; hayssathu giddonkka nam7u kareththa maayo maayiza issi aththumaagaaranne issi maccaariira beeththoos.

Cora asati beettishe de7oosona ha asatuppeka bo7a immida issi cimi ekkiza attu maasi hanko yelagizayssata tamarsishenne entas zore immishe beethties.

buro oosettishe woykko bude ta ginbettishe diza issi keethti shuchcha keetti beettees ha shuchcha keeththaka keexanashe koyro mithappe gidizi zaaro oosetizayssati beettusona

Buro keexettise diza issi keeththay woykko shuchchappe keexettiza ginbe gizayssi beettishe deees ha pooqezappe miye baggara horphile bizayssikka beettishe deees

Korona bayrase woykko kofide tammanne uddufuna giza xuufe xaafettiza tapelazi beettishe deees izappe sinthe baggara eqqaza poo7iso immashe diza maca asikka beettawus.

Cora asati issoy isuwara gidizi hemetishe betosona ha asatika dumma dumma oso bagara zoretanasinne hesadanka ya'anasi ekidi sintara hemetosnona

Duma duma kawo ooson anjetida asati woyko tamaaridi wursida nayti banta anjetizo galasi ciisha oyqidi issoy issuwara ufaysan citan citan hemetishe beetosona.

Orde mithan shukidi xawula kesidi iza misimarezan qoxi oythidi eratethay diza asati oyde kesi utanas go'etiza oydey betishe de'ese

huphe bo7atizo issi yelaga attuma bitane beettishe deees ha addezikka ha xeelidi ba sintha xumisidi yiillotiza asa daani ekkees

cora asati issoy issuwara shiiqeti shiiqetidi cugan cugan uttizayssati beettosona hayssatuppeka sinthe baggara eqqidi enta tamarsishe diza issi attu maasi beettees

Issi kipilen banta citan cita woykko cugan cugan uttiza tamarishe diza tamare nayti beettoosona ha tamare naytuppekka baggati uttidi xiskishe demmoos.

issi wolqama kataman keexxettiza aaho timirte keeththay beettishe de7ees ha timirte keeththa karenka deiza cora dumma dumma asati beettosona

Timirte tamari wursidi anjettiza galla kawoy immiza gawune giza maayo maayiza nayti beettishe de'oosona hayssatuppekka sentha bagga giti uttin guye baggayssati eqqidosona.

pooqe buro keexettishe dizayssi beettishe dees. ha pooqezappeka gaxi baggara miiththati pude eqqidayssati misimaaren xishetizayssati beettosona.

komputereza uttizi xannayishe diza heedzdzu gidiza yelagati beettosona izatappe issinna macaro gidishin nam'u attumageti de'oosona

cora asati ha hemettishe beettosona ha asatikka issoti issoti banta huphen qophe wottizayssata daroti entappe qoophe doonta coo hemettosona

Cora asati issife shiiqidi bootta maayo maayizayssati beettosona ha asatuppeka dumma guutta woykko qanta maca naytinne aduqi bessiza attuma nayti beettoosoona

Dumma dumma kawo ooson anjettiza cora asati beettishe de7oosana izatikka baynta oosora oosora anjettidi ha7i hagappe sintan asa naata maaddanasi dendidayssata.

Oge masayizaysara woyko bollara efiza zarphe bessan hemetishe de'iza dorsatinne duma gutha nayti betosona haysapeka gaxa bage asa nay wulonta mala eqiza pude masatizaysi beetes

Issi biitta goyizi gaxi zaariza bessan mokkiza mitatinne heyssa danka mela buurati beettishe de7oosona ha buuratikka keehippe melidayssata.

issi aaho aspalte ogezaara himettishe diza cora asati beettosona izatappeka kaamezikka dumma dumma meran medhettizayssi beettees

issi aaho ogeera hemettishe beettiza cora asati de7oosona heyssatuppeka miye baggara issi sololu sololi biza biitti beettishe deees

issi puula hanotan oosettiza oge beettishe deees ha ogezaara yaanne haanne hemettiza asatinne heyssa zanka kaameti beettosona

cora yelaga asatinne kawo oosanchati issife shiiqidi oosuwa ba woykko goshsha oosuwa waati sintohu efanakko zorettishenne xaafishe beettosona

oge goyizi kantiza kaame kanti simmikko goyettiza oge biitta duge oythanas aazakko balde daanizayssa sugiza kaamey beettees

cora kaameti beettishe de7oosona hayssatuppeka issuwa gidiza so kaame sinthe baggara issi puula hanotan oosettiza ogeyra kololishe beettees

buro oosettishe diza ogeera woykko giigonta ogeera hemettishe diza nam7u attuma asati beettosona izatappeka issoy bar kushezan woraqata oyqqi dees

Issi bulqotiza shaafay beettishe deees ha wolqama shaafa pinnanasi bollar zarpe woththidoyssikka beettishe de7ees hayssape miiye baggara woratinne wolqama xoqu giza zumati beettosona

Issi biitta goyiza woykko oge giigissiza kaamezi ha kololishe beettees ha kaamezikka goyettiza biitta giigissanas sinne woykko ogiya gaxa gaxa ciiri giigissanas maaddees.

Dumma dumma haatha oothuwa ooththiza asati isippe shiqidi banta haaththa go"a imizayissa be"anass kushe mecetishshe betosona

hatta duqishe diza nam'u asati bettossona izatikka eqqidi haatte duqishshenne heyssatappe zo'o mayo mayiza issi mishshiriya guye xeellashshe bettwus

Haatta duuqishenne duuqanas ba tara naagishe eqqizayssati beettosuna ha asatuppeka miye baggara xoqu giza keelay beettishe deees.

Cora asati beettishe de'oosona ha asatuppeka dumma dumma kawo oosanchati bantasuufe maayizayssatara eqqidi issi maca yelageeppe zore ekkishenne iza tamarsidayssa siyishe beettosona

Bantha kushe yeddizi bomba haaththan mecetishe diza guutha nayti corati beethtishe de'oosona hayssatikka keehippe miicishenne ufayxishe enta demmettes.

Oyddu gidiza asati beettishe de'osona heyssatuppeka bootta maay'o maay'iza nam'u yelaga attuma nayti ha baggara eqqidosona izatappe ya baggara zo'o pooxa aaththi maayiza nam'u asati banta kushen aazakko oyqqi eqqidosona.

issi cima attumasi haaththa uyanassi hokkizi bar kushen ekki muucishe beettees ha asikka haaththa hokki hokki ekkizi bar issi kushen muuci muuci uyees

Haaththa caaniza issi kaame beettishe deees ha kaamezikka issisappe harasa haaththa efanassinne dumma puuteta haaththa ushshanas go7ees.

Nu gaammo biittassi huphe katama geetettiza arbamince haaththa yaagettiza xuupe diza issi thaapelay beettishe deees hatapelappe guye baggara wolqama woray beettees.

cora asati beettishe de7oosona hayssatuppeka dumma dumma haatta uyizayssatinne heethsha danka uyanasi buro bantha kushe yeddizi ekkida asati beettosona